Umundu oyu wabonekhane nga umukangi wasutile khanawoyu akhapima kumwoyo ne imask mukhono mwewe akwarire i'glove nga wakwarire ne ingubo indeyi imwanga.

Umukhasi mutwela ubuwele shitambala imurwe ni gomesi iya yellow, wa'ambile shisili alikho akhakakho ukhwaka mu cabbage ni ba baana babili bafiti nabo bositsana ba'ambile bisiri byawe he bakhakakho ukhwaka.

Busolo bwe mushisali isi balanga bari tsi'khisi buli ano mukyewa nga bufura bwalolelele eno, ikyewa eno kumumu kwakyosha bunyaasi bwoyo buleyi bwo bwaya

Kyimikhono kyebabandu babili nga kumulala kwo'mwana ukundi kwo'mukhulu umukhulu waambile kwo'mwana bubwala wafanile nga uli khumu' checkinga lulwala

Kameetsi kamangi naabi namwe kalange uri inyatsa nga kakholakakile kamayengo iliko kamaato kabili kesi babasa mububbawo nga bandu bekhalakilekho khabakuwa balala ni kimikanko kameetsi kano kamaato kanyalise khukyeenda.

Ingeni indwela nga ilikho kamakakayi bakyibikhile ano'shina khusi abonekhane nga asi nenga balerewo ni kumulobo kukyi ambile kumulobo khulikho khawuzi kha'yellow khalina

Umukhaasi mutwela wikhale ano khu mukhekha nga weboyele ileso mu mukongo kwewe ,wekhale wafunyile bikele byewe wa'ambile khu kumuka kutwela kuli kuboofu nabi nga bakurere nakwo khu mukhekha

Kameetsi kamanji nawe i'nyanza nga kanywele i'color e'yeligulu kabonekhane nga blue, umundu mutwela wemile ni kumuloobo khundulo wamwatile mumeetsi khakhakakho khulooba tsi'ngeni

Biluungo bye mu tsinyenyi nga babipangaka mu bu box ano ibili bikali nabi nga bityungulu, bilaasi, tsinyaanye byabonekhaane nga esi bakulisa, ela bibindu bino byamiliyile nabi.

Shirimba nga shilimo tsintsu tsindeyi ni lugudo lumiliyu babandu bakali babali khubikyele abakyendela khulugudo ni tsimotokha tsimile i line khatsitimila khulukudo luno.

Kameetsi kamakali namwe i'nyaanza nga khu nyaanza yino ilikho kimisolo kimikali nabi ikikonile mumeetsi iko ni khundulo eno iliyo umuundu mutweela wakwarire i'sweater ni ilikho i'kofila imali ni ingene ili imali wasutile kumukhono mungaki.

Bumuli bumiliyu nabi nga buli ano mukyewa, inzusyi yemile khu khamuli khalala yawunilemu kumunwa ili khenunamu butsamu, butsamu buno nibwo isi inzusyi ikholamu bubusyi. Bumuli bukana inzusyi ela inzusyi nayo ikana bumuli.

Tsinzusyi nga tsekabilemu biyuyu bibili tsindala tsili khumukhono kumulayi itsindi khu munyeletsi nga tsyamiliya nabi mu bu line bwe tsi colour tsibili, iliwo khanywi-khayushi khatwela khali khukari khakhambukha khagatile biyuyu biibili.

Babaana bafiti babili babonekhane nga baama khumeetsi basindikhila khugaali baboyele kimipiila inyuma kye kameetsi mutwela wemile ibweni khasindikha ukundi wa'ambile igaali inyuma.

Lukudo lutwela lumiliyu lwo'korasi nga lulikho imotokha indwela ili khutimilakho, khundulo khwe lugudo khulikho bunyaasi nga angaki iliwo lugudo ulundi ulwobirira khungaki.

Khamuli nga khali mu kyewa ano khamiliyu nabi. Khamuli khano tsindulo tsimwaanga khukari khwa yellow. Inzusyi ndwela yakwiile khu khamuli ikhenunamu butsamu, butsamu bwesi inzusyi yamisa mu bimuli nibwo esi ikholamu bubusyi.

Bibyombekhe bileeyi naabi nga bye’tsigorofa bili ano mushirimba nga shirimba shilimo ni’tsingudo tsimiliyu naabi tsa korasi tsi mutokha tsili khusirimba isho nga babyalakamo ni kimisaala .

Syishuma namwe syishalaani shishinaaba tsinguubo nga umuundu mutwela wekhaalewo wahambile khawutsi mukhoono mwewe, umuundu uyu wamaliya naabi kamakhono wabonekhane nga niye unaaba tsingubo khu syalaani syino.

Sishombekhe shileyi naabi ga shimiliyu, shili ni kamabati kamabesemu, i'shombekhe shino shili ga i'kanisa isi bakristayo besayilamo lwasabiti, shili ni compound imiliyu ga ilikho bunyaasi ni kimisaala

Lukyewa nga mulukyewa muno mulimo tsisolo tse mushisaali tsimiliyu naabi tsesi balanga bari tsi zebra, zebra itwela yemile yalolele ino igyindi yawunile kumunwa hasi yafalile ili khukhwaya inyuma iliyo kimisaala kimingi.

Umusaani mutwela nga khasindikha e'gali yewe khulugudo lumiliyu nga shangaki wakwalire i't-shirt mbesemu shamwalo wakwalire i'lonyi jeans wachifumbile ni khumurwe kwe wakhwa wakwalire khakofila khabesemu

Isolo yemushisali ngelyano muchewa isoloyi imanyikhane nga i'zebra ili nikhakhana khayo isolo ikhulu ingene yawunile kumurwe asi yafanile ilikhukhwaya nga khakhana khemile buusa inyuma

Bumuli bukali nga bumiliyu buli muchewa, bumuli buno buli murangi iya purple, inzushi indwela khepulurukha mubanga i'tsa khukwa khukhamuli khalala i'nunamo butsamu, butsamu bwesi inzushi yamisa mubumuli nibwo bwesi ikholamo bubushi

Intsukhi ingali nabi nga yabusane ano khushindu shishili shiwanga intsukhi ino niyo ikhukholela bubushi nga intsukhi indala yapururukhile ili mubanga.

Kusolo kutwela kukwikhaale ano mu kyeewa kwesi balanga bari ingukye. Kusolo kuno kunyolekhana mu syisaali, kuli mu rangi imaali ni kimyooya kyakwo kwebisile ano mu bisaala kwalolelele ino.

Kumukhoono kwo'mundu umunzungu nga kwabowa kwabowakho isaawa alikho ni kamooya kamaleeyi naabi waambile kumulobo wamwatile mumetsi wafanile nga uli khuroba tsi'ngeni

Shimuli shino shili mukyeewa nga shimiliyu naabi shili mulangi iya nabizali ni ya green intsushi itwela yawunile kumunwa mushimuli shishindi khanunamu butsamu, butsamu buno nibo buyeta intsushi yakhola bubushi.

Tsinjinji nga tsili tsingali nabi khutsinjinji tsino iliyo lutwela ino lwesi babyalakho bilimwa byatsowa bulayi itayi iliyo tsinjinji itsindi nga tsilikho kyimisala kyimikali ni namufeli wabuyile mutsinjinji mwo.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

Kano kameetsi kadima nga kamamiliyu khumeetsi khulikho lilyaato lidwela ilikhalekho umundu nga wahambile gumugango khakuwa gameetsi lyaato linyalise khugenda khundulo khwegameetsi khulikho bunyaasi.

Bakhaasi bakali nabi nga babowa bunyila bukali nabi mumilo mwabwe, bakwara ni bubundi khumurwe, iliwo umukhasi uwumile ibweni ino akhareka kameno keye khatsakha nga wamemele ni khakhana khukongo

Babinyayi be kumupila kwe kamakhono namwe kulange uri Rugby bali mu syisawa nga khabalwanila kumupila iliwo babakonile asi nga babandi bemile khabakhakakho khubenyusakho kumupila, ukundi wa'ambile uwasye khu mukoongo.

I'nyaanga ili khekwa nga anzye syakhabonekha bulayi ta ne iliwo bumuli ano bukali buli mu rangi ya purple, inzusyi khepululukha mungaaki ndwela ikhetsa khukwa khu khamuli ukhwo inunemu butsamu itse ikholemu bubusyi.

Inyanza ingali nga inyanza yino ili ni buzinga iliyo khukhari khazinga khalikho khalikho bunyaasi bwa green inga tsinduro inyatsa eno iliyo kyimisaala kyimileeyii naabi.

Ku nywinywi kwe khumetsi nga kumiliyu naabi kuli ni tsi rangi tsi bili i wanga ni i mali, kwabalaya naabi ikunwa era nga kwa ambilemo khanyeni khafiti mu kunwa mwako, kuli khu metsi kha kukyelakyela.

Lugudo lumiliyu nabi nga khu lugudo olwo lulikho i'motokha indeeyi nabi nga ili ni i'tank inyuma. I'motokha iyi yabonekhane nga ikulisa kamafura ke bitima.

Khayu khebulamu nga bakhombekhela kamatafali, bakhibimbakho kamabaati khungaaki elah nga bakhekulewo, khayu khano bakhatala ano khongene

Sishalani shekamasanyalazi nga shili a'ano, umundu mutwela ukwalire i't-shirt imwaanga weboyile ni leso shamwalo walele khushalani shino kamakhoono wabonekhane ngo'likhunaaba shishindu

Ano khabonekhane nga khatale, khakhakulisa ibindu ibikhali bitwela nadala kamatunda mumuli fene tsinanasi , kamawondo tsinyanye ni kimichungwa ni bibindi bikaali naabi

Khamuli khamiliyu nabi nga khali mukyewa tsinduro tsa yellow khukari khumali intsukhi indwela yakwile khukhamuli khano khenunamo butsamu itse ikholemo bubushi bumuli bukana intsukhi ate intsikhi nayo ikana bumuli.

Khayu khatwela nga bahatala ano mu nimilo ye kamatoore ni kimisaala kimikali, ibweni ino iliwo khayila khatsya abunzuwo nga ni khundulo khulikho bunyaasi buleeyi nabi.

Luguddo lutwela lwelitosi buusa nga khulugudo khuno khundulo khulikho bunyaasi ni kimisaala, babana bafiti bakaali bababinekhane nga bama khulutsi betyukhile bipila byewe khumurwe babonekhane nga balikhutsa tsingo tsabwe

I'solo yemusisali isi balanga bari i'ngwe yimile ano mukiwa yalolelele eno ne kumubili kwayo kulikho butonyisaka bumali, isi yimile buliwo bunyaasi buleyi naabi

Babana nga umulala wakwarile ingubo imwanga uwabowa litsune lye wa'ambile sitabu mukhono, iliwo umulala inyuma we uwinyusilamo ingubo wekhale wamulolelele nga ni pikipiki ba' parkingile abundulo

Muluchinji nga muluchinji muno mulimo bisaala bya'green bileyi ni'bibyombekhe bili bikaali naabi nga bibyombekhe bino babirakho kamambati kamawanga nenga babyombekhela liloba bibyombekhe bilala ni bisaala khundulo bibonekhaka

Kupusi nga kwakonele asi kwa’lolelele ino kupusi kuno kuli mu rangi imali asi isi kukonele iliwo bindu biwanga nga inyuma we kupusikuno iliyo kukuma kuleyi nabi .

Ba bandu bali bakali naabi, bemile mu metsi nga kametsi kano Kamangi naabi, ba'ambile ku timba kha bakhakakho khukwesa, kutimba kuno kwabonekhane nga kwesi ba'ambila tsinyeni.

Umuzeeyi mutweela uwikhaale mukhagaali khe baleeme nga wakwarire isaati imwanga ne litsune lyewe lili liwanga ne umundu mutwela ali inyuma nga wakwarire i'tshirt imbesemu khakhakakho khusindikha .

Buuyu bububotokhelefu nga bulyano bubili ni lulwanyi lumiliyu nga babaana babili bemile khukhayu khatwela shimbi ni'kupila kuliwo kuli murangi iya'yellow ni'khabusi khafiti Khali khulwanyi luuno

Shirimba nga shilimo bi byombekhe bileyi bye tsigorofa nga ni tsingudo tsilimo, ba bandu bali khubikyele bakali ni tsi pishipishi tsili khulukudo khuno nga andulo iliyo isi tsimotokha tsi pakinga.

Kametsi kamanji naabi oba inyanza khundulo khwe nyanza khulikho kamabaale ni'bunyaasi nga ni'crocodile yemile khundulo khwe nyanza yasamile mukhanywa mwayo yalolele mumetsi

Inzushi imiliyu naabi nga ili ne bubwoya, ili mutsirangi tsibili tsibili tsimali tse yellow, imile ano mumasasari kayo nga khekendanakho, inzushi iyi ikhukholela bubushi, khwanywa.

Khunyanza nga khulikho lilyaato, lilyaato lyekhaalekho babandu babili, mutwela khakuwa kameetsi ni kumukango lilyaato linyalisane khukenda, ukundi khawanya khatimba, babonekhane nga batsa khuwamba tsi'ngeni

Umuundu mutwela ukwarire i'T-shirt imaali wakholile kamakhono ke wahambile mu sabuni alere khu tap ili khutsukha kameetsi khakhakakho khusaaba mu makhono kewe khu tap yene iyeyo.

Kameetsi kamangi naabi nga khumeetsi khuno khulikho emeeli ,emeeli yino yasutile bu’box bukaali naabi nga bakyombekhakho ni gorofa , bakyiwakha iranji imwanga imeeli inyene bakyiwakha iranji iya blue.

Abandu bakaali abemile mu'line nga khabapa mukhono mwawe, babandi babili bali ataayi khabakhakakho khubapila tsingoma bano nga nibapa mukhono

Inyanga khe kwa, nga yapile bu wanga mu metsi Kali kamangi oba inyatsa nga ni khu nyatsa u khwo i likho umundu khundulo mutwela ataayi uwemikhilekho.

Lukudo lumiliyu nabi ela nga iliwo alukudo ano babowawo kha compound kha khibotokhelefu kha compound khano khalimo bunyaasi bumiliyu ni kyimisala kyimileyi nabi nga iliwo u’pakingilemo ni kha’gari.

Umundu mutwela nga wakwarire i'kofila khu murwe kwe wamemile i'pumba wakwarire kumusweater kulimo kumumali mumakhono ni kwa yellow nga wakwarire ni boots. Ali munimilo yewe khakhakakho khufuwa bilimwa.

Khakhoobe khatwela khekhaale mumbanu ye mu kusaala nga khakhoobe khano khali ni bubwoya bukoshakoshe khalolelele luwande lwataayi nga khasutile ni khakhaana khakho musina khakhaana kheshengile eno.

Bakhasi mutwela wekhale asi walolelele ino khatsekha ukundi wemile wakwarire i’tshirt imbesemu webowile ni leso naye walelele uwukhale asi , iliwo umwana mutwela uli khubira ino khushidala shi kulisa tsinyenyi .

Shibiina nga shilimo bu bwana bukali nabi bwekhalakile khu tsi desk nga ba bukabakile bifananyi khu bipapula, bilimo ni umusomesa wabwe yabonekhane nga alikho abisomesela khu mipapula kyesi abikabakile.

Inimilo ya nashimya nga balima nashimya mu line watsowa bulaayi nga ashili umwaana. Asi liloba liloba limali, nashimya uyu wabonekhane nga esi balabilila bulayi kila ola khumiliya ari.

Kametsi kamangi nabi namwe inyanza nga khunyanza khuno khulikho umundu mutwela ukwarire ingubo iye kamakhono kamaleyi imali, wa ambile khawutsi nga khawutsi wawambilekho inyeni.

Kusoolo kwe mushisaali isi balanga bari ingukye kwakonele ano mukyewa ,kusoolo kuno kuli muranji imaali kimyooya kimileyi nakyo kimimaali ,walolelele eno nga kwakholele kamakhono kwa'ambile khusikyele shakwo

Bumuli buuno buli muchewa nga bumiliyu naabi, buli mu'ranjii iya blue, intsukhi indwela khepamburukha ikana khukwa khukhamuli khalala inunemo butsamu, butsamu bwesi intsukhi inywa mubimuli nibwo isi ikholamo bubushi

Shisawa nga sishilimo bunyasi taa , basimikha tsi’goal tsinduro, ilimo abandu balikhutima basanyukhile babonekhane nga luwande lwawe lunwesile i’goal , abandu bano mutwela wakwarile ingubo iya’yellow

Kameetsi kamangi naabi oba kilange uri inyanza, inyanza yino ilikho lilyaato litwela nga bandu bekhalemu babili befulile tsingubo byangakyi bahambile kimikango khbakhakakho khukuwa kameetsi lilyaato linyalisane khukyenda.

Lugudo lwe litoosi busa nga khundulo khulikhako bunyaasi ni kyimisaala iliyo bubusi bukali bubwene khabukyenda khulugudo bwabonekhana nga buli khutsya khukhwaya ,bulala bumali bubundi buwanga